Omusaadha nga alisiringisa gaali era nga omusaadha onho alisiringisa egaali eno kulugudho lwakolansi era nga kugaali eno abeese enkota edhamatooke edhakiragala.

Piki, ela nga ku piki enho kiliku omusaadhd nga atyaime, ela nga omusaadha onho ali ku luguudho lwa koolansi ela nga kumabili ghaligho piki edhindhi, ela nga mungila ghaligho motoka eya fuso nga eli tambula.